Mindfulness. Wetin be mindfulness? Mindfulness na wen person dey focus on wetin dey happen now now. Nor be sey you dey think about wetin don happen for di past or wetin dey come from front. E mean sey, you dey watch yourself and your environment. Mindfulness for body, mean sey you fit focus on your body, how you dey feel. For instance, like your chest now you dey watch yourself to see how your chest dey move dey go up and down, or e dey go fast or slow. How you take dey breathe, how your leg take touch ground, dis one fit make you understand yourself. Mindfulness about your environment, e mean sey you fit check wetin dey happen for your environment, like sound of bird, how di breeze dey blow, where food dey smell come from, e dey help person reason things wey dey life. For dis picture now, you see dis man dey look outside di window from im house, e mean sey, im dey try to look and observe wetin dey happen from outside. E fit be sey im don see one bird wen fine for outside. Or how di buildings for oda place be, im dey try to appreciate wetin im see, from di window. you go see im face you go notice sey, im dey smile. Mindfulness dey help people manage stress, to reduce over thinking ad help you change, how you dey think. you go notice sey, im dey smile. Mindfulness dey help people manage stress, to reduce over thinking ad help you change, how you dey think.

Wetin be some things to check for pain and how di person fi move di place wey break Aks di person how di pain be, whether na sharp or small pain. Check if di place swell up or na just small wound, because e fit mean sey, di bone don break. Try make di person move di place small small, but no force am. If e hard to move, or you notice pain, e fit be sign sey di person bone don break. If di place swell up well well, den di wound serious, check if di place twist, bend or di shape no normal, dis one fit show sey, di bone don shift or e don break. Press di place small small, if e dey pain wen you touch am, if di person cry or shout, e mean sey eget shift for di bone or di bone don break. Look di other side of di body to see how di normal movement and shape suppose be. E go help you know if some thing dey wrong. Check if for dat place, di person nor dey feel anything or e get funny feeling, like sey pin and niddle dey shook am for there, dis fi happen if di nerves or blood wey dey flow for dat place no dey work well, because of di wound.

how pesin fit know if bone don brek or fracture if you look and touch di place or do physical examination with your eyes wen pesin wound or brek bone you fit know if e do dis tins check if di area swell or show color like red or purple if di bone nor de correct position or e bend one kind touch di area small if e pain pass normal di bone fit don brek wen you press di place small di pesin go shout if na where brek di pesin nor go fit move di joint well and sometimes if you de try to move di bone you fit hear sound like kra or po so you fit use your hand or your eye check if pesin don wound or brek bone

If dem sey flood wan come your area, wetin be di tins you suppose do sharp sharp. Number one, find place wey water no go quick reach like upstairs for your house or anywhere you fit keep your ear down becos places dey where dem go direct pipu to go. Number two, lis ten to radio or watch TV for news make you dey hear wetin dem dey talk about di flood and wetin government say make pipu do. Number three, keep important tins safe and find way wey you go take block water wey wan enter your house. Number four, try to turn off your light and your gas if dem say make you do so becos e fit cos problem. Number five, if dem say make una run comot for area no waste time try to dey look for something wey dey inside your house but instead make you follow wey dem say make una follow and den no drive motor for inside flood.

Wetin you go do to stay safe before you enter house or building wey flood don cover, make sure sey di water don dry well before you go dere, wear strong boot and handgloves to protect yourself from dirty water and sharp objects. If water touch wire or socket e fit shoke you so wait make electrician come check am first before you use am, look well becos flood fot carry snakes, scorpion, rat or oda animals enter your house. Check your walls, roof and floor if dem don weak make e no fall pesin or fall ontop pesin. Use soap and all dis strong disinfectant clean every where to kill germs wey fit cos sickness, den any food or drink wey flood touch abeg no chop am becos e fit carry disease.

How public toilets and bathrooms dey help pipu wey need am well like pipu wey no get house or pipu wey deir body no dey strong. Dem dey put toilet and bathroom for where anybody fit use, even if de no get money or place to stay. Government dey mek special toilet wey wheel chair fit enter or wey easy for pipu to fit Waka well use. Sometimes, dem dey carry toilet or bathroom come where pipu dey sleep, na in den dey call mobile toilet, like de go put am for under bridge or for pack. Den dey try mek sure sey the toilet dey clean and safe, so pipo no go fear to use am. Some pipu dey work dere, na to help give things like soap, water or anything wey you need for dere. Den dey tell pipu how to dey clean and use the toilet well, so dat the toilet no go quick spoil and de go fit pursue sickness. The government and some pipu dey work together to help pipu wey really need this things, e no easy but pipu dey come together so dat all toi em, toilet go help pipu wey no get house or pipu wey deir body no dey well.

Wetin government, private companies and pipu suppose do to mek public sanitation dey ok. Government, go build plenty public toilets, dustbins and gutters to mek di area clean. Government go create law to stop pipo wey go throw dirty anywhere and find dose wey break di law. Government go also employ workers and use truck to carry dirty from street, market and homes. Government fit organize campaign to teach pipo how to keep deir area clean. Den, private companies fit manage how pipu dey collect dirty or build new facilities for public use, de fit sponsor cleaning project or donate sanitation tools like dustbin and water tanks, de fit also create new technology wey go improve how to collect dirty to mek toilet and public sanitation. While, as individuals, like me and you, everybody suppose dey put dirty for dustbin and no dey throw am for road or gutter. Pipu go clean deir compound, shop or work everytime, mek de no block gutter with dirty or use public toilet anyhow, but show respect for di facilities, if gutter block or public toilet spoil, de fit inform government or di pipu wey dey incharge.

how climate change and environment dey affect how pipu dey get malaria and ways to stop am. as climate dey change, places wey no dey hot before fit begin warm and dis go make mosquitoes plenty because dem like warm and wet place to lay their eggs. If rain dey fall for long time, e go create more bad water for mosquito to lay eggs dis go make malaria spread quick. some places wey before no dey get malaria fit start to dey experience am because of de warm temperature ways to stop malaria hard pass because de mosquito fit stay any environment with wey climate change bring flood and and other environmental problem fit destroy clinic or make am hard for pipu to get treatment or mosquito net with climate change mosquito fit strong pass chemicals wey dem dey use kill dem na him go make de work hard

To stop malaria get plenty wahala you go solve the problem of moni an how medicine no dey work malaria parasite don dey block some medicine wey dem dey use treat am dis mean sey the medicine no dey work well again an new ones go cost more money an time to make some mosquito don sabi block di spray wey dey kill dem If spray no work e go hard to control the mosquito wey dey cause malaria to fight malaria we need plenti moni but sometimes di moni wey dey come from government or pipo wey wan help no dey reach or e no dey come as normal so the work go slow many people wey dey suffer malaria dey live for village wey far or hard to reach dey no fit get the medicine or care wey den need on time some countries wey no get enough hospitals clinic or trained health workers to treat people dey also get problem of how to stop di malaria hot weather or gutter wey no dey move dey make mosquito plenti for place wey be like dis e dey hard to stop the malaria too

How pipo and communities fit do things wey go stop malaria and mek e no spreed. Number one, sleep under treated mosquito net every night to stop mosquito bites. Number two, mosquito dey lay eggs for water, clear dirty water from pot, tyres, gutters and container near your house. Number three, use spray or cream wey fit pursue mosquito especially for night. Number four, mek sure sey your compound and community dey clean, cut di grasses and bush wey dey hid mosquitoes. Number five, if you notice malaria sign like fever, headache or cold go hospital quick quick to test and tek treatment no go buy di medicine by yourself. Number six, help health workers wey dey share mosquito nets, medicine or spare community instead wey some pipo do dey fight dem, support dem. Number seven, join program wey dey fight malaria. Number eight, teach all your family and neighbor about how malaria dey spread and how to stop am. Number nine, focus on pregnant women and small children becos dem dey at very high risk of getting di malaria. Give dem special care and wetin dem go fit use help dem sef like di treated mosquito nets.

Better things and wahala dey if two hospital join body do things or buy things together. Wen two hospital join body dem fit combine wetin dem get wen go help dem treat patients well, one hospital fit get better doctors, di oda one fit get new equipments, if dem join together, e go make things smooth, dis join body wey we dey call merging, go help reduce cost since dem no need to get separate things like lab. Wen hospital merge dem go get plenty patient and dat one go increase di money wey dey come in. Di join body hospitals, fit invest in better technology and do some upgrades, since money don dey hand. Di two hospital fit price their thing together from suppliers and insurance companies. But den di wahala wey dey there be sey, each staff from both hospital no get di same work style or like sey dem no teach dem di same way, den confusion and quarrel fit dey, some positions fit dey useless because dem no need excess people there, e mean sey some people fit lose their job, for example make two oga dey for one position, e no go good like dat. E dey expensive to join two hospital together because dem go dey do court wahala and computer things to make everything dey work together, so di money wey dem go use arrange all dis things go come plenty. Wen dem join patients together, di thing go fit cause confusion because, person go sey where I wan take collect my own treatment, so e no go good like dat.

How maternity ward dey care for dia patient safety for both mother and children. Nurses and doctor go check mama and pikin everytime wen dem dey hospital so dem go know di blood pressure, baby heart beats and contractions. Dem go use machine like ultra sound and filter monitors to make sure sey everything dey okay. Dis one na to make sure sey dey quick see any problem wey wan happen and solve di problem on time. Nurses, mid wives and doctors dey under go special training to handle emergencies like bleeding or wen baby no gree come out, dis training good so dat staff go sabi wetin to do anytime wahala show so dem fit safe mama and pikin, dem dey sanitise tools and clean rooms regularly to prevent germs dat why you see sey staff most times dey always wash dia hand before dey touch mama and baby becos e dey reduce di risks of infection wey fit harm mama and baby like fever.

How maternity ward dey support high risk pregnancies, and complications for deliveries. Dem dey do regular check up and monitoring, pregnant women, wey dem classify as high risk, like those wey get high blood pressure, diabetes or wey go born twins, dey come hospital for regular check ups, doctors go dey use special machine like ultra sound and filter monitors to check baby position, their size, and heartbeat, e good like dat, so e fit help di doctor and nurses know if any issue dey, dey and so dem go fit arrange before di delivery of di babies. maternity wards get experts like obstetricians, neo-natologists, dats baby doctors and anestectics, wey dey stand by so dat in case dis high risk mother come hospital, dem go fit help dem. dem fit refer di mother to big hospital if di complication need special care. dem get emergency tools like, oxygen, incubator, and blood for transfusion, and if e e need sey dem go do surgery, or C, C.S, dem go prepare di operation room quick quick. Wen labour don too much, dem fit give medicine, to make di mother born on time and if di placenta no gree come out, or bleeding too much, dis specialist or dis people dem go act fast to stop di bleeding.

how maternity wards dey help promote breastfeeding and give lactation support we?n m??da?s b??n be?i?bi?s dem go help put the baby for the mama chest immediately na it dem dey call skin to skin dem go encourage mama to start breastfeeding within one haf one hour after birth nurses and midwives dey show mama how to position their breast properly for breastfeeding dem go teach them how to make sure say the baby dey suck wel so e no go pain the mother but if the mother dey struggle to produce milk or baby no gree suck dem go call lactation specialist to come help her dem fit advice mama on what to eat or drink to increase milk supply and these people dey allow mama and baby to stay for one room instead of carrying the baby to a nursery so that the mama and the pikin go bond very well nurses dey teach mothers how to how important breast milk dey because this breat milk dey protect babies from infection and also to help the babies grow strong dem dey also dey tell mama sey breastfeeding dey help her dey loose baby fat because when dem born dem dey get fat but that breastfeeding dey help remove those fat and then e go help also to reduce the risk of diseases like breast cancer

how person, fit use washing of hand, as everyday and everytime habit, anytime you finish toilet, before you chop, or after you touch dirty tings, mek sure you wash your hand with soap and water, e go help remove germs, wey fit mek you sick keep small hand sanitizer for your bag or pocket, especially wen you dey go where water no dey e fit help you keep, kill germs, wen you no fit wash your hand immediately. show children how to wash deir hands properly, and tell dem, why e dey important, turn am to play wen you sing, or use soap wey dey fine for eyes, e go help dem like good habit from small. put small note for places like kitchen, bathroom or dining table, to remind yoursef to wash hand. incase you sabi forget, or you always de dey busy. wash your hand, for at least twenty seconds, rub soap well for your fingers, back of your hand, and under your nails. rinse well with water and dry your hand with clean clothes. you need to wash your hands, your fingers very well because, germs dey hide for all dose places. so, e no go mek germs hide dere wen you wan use your hand eat someting.

How separation or isolation dey help prevent di spread of infectious disease for hospital or healthcare. Separate sick people from others. Dem suppose keep people wey get infectious disease like Covid-19, TB, or Ebola for seperate room or ward. Only people wey dem train fit enter that room. You go stop germ wey go spread to other people. Healthcare workers go wear face masks, gloves, gown and sometimes face shield before dem enter isolation room. Dem go remove and throw those tins after dem don see di patient finish because di germs fit dey those tins. Before and after dem touch patients or their surroundings, dem go wash hand with soap or use hand sanitizer. Dem no go allow too many people visit di person wey dey isolation. Even di patient no fit w??k?? go other part of di hospital. E go reduce chances of spreading di disease. Nurses and cleaners dey disinfect di room, equipment and surfaces everytime. Dem dey use strong cleaning chemicals to kill germs so that di germs no go survive for di environment. All di dirty from di isolation room like gloves, tissues, and medical tools, dem go put am inside special bag and throw dem away.

How de fit mek sure sey health workers and support staff dey follow isolation procedures. Dem go train all health workers and support staff on how to follow isolation procedures step by step, teach dem di importance of using face mask, wash hand well and to disinfect surfaces. If dem sabi how to do dis things, den di disease no go too spread, mek sure sey staff get plenty gloves, mask, gown and hand sanitizer. De no suppose struggle to share face masks or gloves, if dis things dey plenty you no need to even remind dem, before dem go use am. Put signs for hospital walls, isolation rooms and common area to remind workers about di procedures or steps to follow, use big letters and pictures to show steps like: wash your hands, and or wear your mask. Put supervisor or infection control officer, to always check if workers dey follow isolation rules. If dem catch any mistake, den go correct di mistake quickly, before di thing go go out of hand. Allow staff report any issue like; la, lack of gloves, facemask, gown or somebody wey no dey follow di rules, dem fit use suggestion box, fun app, or tell di supervisor directly.

how hospital the handle and manage spread of disease or infection once de don notice say, many patients or staff de show the same sign them go quich quick alert infection control team de fit check records and lab result to confirm say, e de spread, early notice fit stop the disease before e go spread far. them go quick quick move patients wey get the infection go isolation room or wards anybody wey come close to them will de isolated or them go de wash am they go make sure say everybody de wash hand well and use sanitizer. staff fo always wear gloves, mask or gown them go clean all the rooms and equipment with strong chemicals to kill the germs make e no spread for the hospital them go test patients staff and visitors to find out who gets the infection. anybody wey test show say e get infection go enter isolation or collect treatment quick quick them go reduce the number of people wey de visit the hospital even staff will reduce waka inside the ward. infection control team will how the disease starts. them fit check food, water, medical tools or even hospital staf because if them sabi the source, they fit correct and stop the spread of the disease

how to reduce the ways people de abuse medicine for germs and how to use antibiotics well to treat am. doctors no go write antibiotics any how only when e de important them go give the correct type and dose of antibiotics as the patients condition be because if they use antibiotics any how, germs go de strong more and e go de hard to kill. train doctors and nurses and staff to write and use antibiotics well tell patients say them really need antibiotics for ordinary cold or small infection. e go help everybody understand the wahala wey de for antibiotics abuse. hospital go make special thing to look and help people know how to use antibiotics. this team go be doctors, pharmacist and officers wey de control infection. e go help stop wrong or over use of antibiotics make sure say everybody de wash hand well and use hand sanitizer use cleaning chemicals everytime for the hospital environment staff and patients need vaccine to reduce infection test patients before you give them antibiotics to know de infection wey them get and de best medicine to use de check how de de use this drug wey you give them too.

Wetin be di best ways to use antibiotics well and how pipo dey abuse am. Antibiotics dey work well when you use dem di correct way. Antibiotics dey treat sicknesses wey bacteria cause like typhoid, tuberculosis dats (TB), urinary tract infection (UTI) or pneumonia. Doctor go give di amount of antibiotics, so no go tek am for long time and you no suppose stop am half way even if you dey feel better. Dey always use di medicine doctors write for you, tek antibiotics as dem explain for you with water or food. See how to abuse di antibiotics, antibiotics no fit treat something like cold, catarrh, COVID 19 becos dem be viral infection and antibiotics no dey work for virus. If you stop di treatment for half way, di bacteria no go die and e go come back stronger. Some pipo dey buy antibiotics from chemist and dey no see doctor, dis na bad habit becos you fit buy di wrong drugs or use wrong dose. You no suppose share your antibiotics with anybody or use person own becos every infection dey different and treatment fit change.

Wetin immune system dey do, and why e dey important for our body? immune system dey protect body from bacteria, virus, fungi and oda germs wey fit make us sick, if for example, person get cold na di immune system dey help our body fight am, immune system sabi look for anything outside our body wey go cause us problem. Like chemical, e go help us remove dem before e go begin spoil something. immune system dey look for cells wey no dey okay, or wey dem don spoil like cancer cells, and destroy dem before e go spread. Wen immune system meet new germs, e dey bring anti-bodies wey fi fight di germs, if e come again. For example if person take vaccine, immune system go bring anti-bodies wey go help protect di body from di disease, immune system dey control swelling or redness wey fit happen wen person body dey try repair himself or fight infection. E dey balance di body, e go remove bad cells and replace am with new cells. Why immune system dey important for our body, without immune system, germs go take over our body, e go make person dey sick every time. After person don recover for wound or infection, immune system dey help repair inside di body and make am normal. Strong immune system fi help person live long life, stop those plenty infections and diseases.

how water de help immune system, water dey help body remove dirty and chemicals from our body through our urine or sweat. dis one de reduce germs wer fit cause infection. plenty water de help carry vitamins and minerals go wer dem suppose work. water de make blood flow well. dis one de help immune cells like white blood cells travel quick to fight infections. water de help make nose, throat and lungs wet as normal thing because if e dry, germs go enta person body from der. if water no de enough for person body, e fit make de person de tire quick. if skin de dry because of say de person no get water for body, germs fit pass der begin disturb di person. now how person go know sey water no plenty for him body again, him mouth go de dry, di urine go de dark, e go de feel like sey him want faint, e go de tire, di skin too go de dry like sey harmattan de cut am, e go see as line go de for de skin. all dis one go show sey di person no get enough water for him body.

How person wey get belle wey no eat good food fit mek pikin no grow or get problem if mama no chop better food pikin fit no grow well this one fit cause the pikin weight to small or make e no grow complete food wey get folic acid like vegetables and beans de help stop bad things like say the pikin back no go grow well mama wey no get plenty iron fit get low blood one fit cause tiredness or wahala for delivery omega three wey de inside fish and nut de help baby brain and eye de develop well if mama eat good food r fit help control in sugar for pregnancy and high blood pressure wey fit also affect the mama and baby so food wey mama suppose eat na frits and vegetables like orange carrot and spinach dem de give vitamins and minerals wey go help baby grow strong proteins like egg beans fish and chicken de help nuild baby muscle an tissue calcium like milk and yogurt de help babies get strong bone and teeth whole grain like brown rice oat or wheat bread de help give mama energy to carry the baby well food wey person suppose run away from na raw food or food wey no done well e fit cause germs ey go disturb the baby too much caffeine or coffee fit help help cause make the baby commot for belle even when e never reach time

How food wey person eat when e get belle fit give am gestational diabetes first of all, wetin be gestational diabetes dis na di type of sugar sickness wey fit happen for pregnancy E dey happen wen di bodi no fit use sugar well so sugar go plenty for di blood Naw, how food fit cause dis gestational diabetes If woman dey chop plenty sugar things like mineral cake, sweet, e fit make her get sugar for blood too much Food wey get too much oil, salt or something like snacks, chips, or food wey dem no cook well like fast food fit cause too much weight and dis wan go cause problem for di mama and pikin If woman no dey chop food like vegetables beans, oats, or wheat, e fit mek her sugar levels no balance well becos dis foods dey control sugar If woman no dey eat for di right time wey e suppose eat or she dey over chop e fit mek her sugar level dey go up and down and e no good for her bodi Food like white bread, white rice, spaghetti wey dem dey use engine change change tire, dem dey call am processed food fit mek sugar enter person blood quick quick and dis one fit stress di bodi

how woman chaloris dat is power energy dey change for pregnancy. first of all wetin be chaloris? chaloris na di energy ey food dey give bodi to work and stay strong for pregnancy. di woman bodi need extral energy because e dey grow pikin for inside. how di chaloris needto change for di first three months di bele never big well but di woman no need to chop evtral caloris. she fit stil chop di same way as before, but di food must get beta thing inside. di second three mont for di first sic=x month, pikin dey grow fast so woman need abou three-hunfdred extral caloris everyday. example of caloris na one small bowl of ogi with milk or banana with groundnut. na past three month of di pregnancy, di pikin dey grow pass for dis month so di woman need four hundred and fifty extral caloris everyday. example of fourhundred and fifty caloris na one small plate of jollof rice with fish and vegetable. now how many caloris woman need everyday? normal woman before e get belle, need two thousand caloris everyday. for di first three month, she also need two- thousand caloris everyday di second three months, na two thousand three hundred caloris she need for di third three month dats di last month, na two thousand four hundred and fifty caloris she need eveyday. dis caloris dey important because e dey give woman energy wey seh need to grow pikin, di placental go grow and also to get extra blood den d dey help stop wahala like weak body, or pikin wey no grow well.

How to know sey belle don reach time to born. E go be like sey di belle dey sqeeze and release. Di squeeze na im dem dey call contraction, e go start small small but after some time e go come dey strong and e go continue like dat. If dey pain dey come every five to ten minute and e no stop, na sign to show sey e don reach time to born. Water go break; dis one dey happen if water wen dey protect di pikin inside di belle burst. E fit flow small small like drip or e go rush like bucket water, your body go wet and di water fit nor get smell. Back or waist pain go come too, and e go continue like dat till you born. Di pain go come with dat squeeze or contraction. Clothe stain; dis one na wen mucus plug wey cover di womb come out. E fit get small blood or mucus, you fit see di mucus wen you go toilet or for your pant. Di baby go move come down, di baby head go shift go down near where e wan take come out, you go notice sey to breathe go dey easy but e go hard to waka or stand well, you go feel like sey you wan go pee or poo every time because di pikin dey for unyou’re your bladder. Even after you go toilet, you go still get di same feeling. Some women go feel like sey dem fit clean everywhere or arrange everything because their energy go come too much and dem go come dey restless

Type of ways to born and how to choose di right one. Normal delivery, di pikin go come out from di woman private part, dis type of delivery good if di woman no get any wahala wey concern her health or di baby, and if di baby head don face down. cesarean section, na im dem dey call, C.S na surgery wey doctor go do, to bring di pikin out from di mama belle. Dem go need dis surgery if di pikin no fit come out normal, if di mama get BP or diabetes and if di pikin too big or get wahala with the placenta. Assisted delivery, dis one go help if doctor use e hospital tools bring di pikin out. When e good na if di mama dey push but di pikin no come out fast. If di pikin dey danger and need to come out quick, di doctors go help. Water birth, dis one be sey, di woman go born inside warm water for house or hospital, e good wen di mama nor get any wahala and di baby dey di right position. Home birth, dis na when di mama go born for house, and midwives dey there, e good wen di belle dey normal and no wahala. How to choose di right one, follow doctor advice, now your condition, ask questions, prepare for any change, dey always talk to your doctors and midwives.

wetin be di best way for baby to catch di breast well and ow to do am? if pikin no catch di breast well e go pain di mother and di baby no go fit suck enough milk while e good for baby to catch breast well, e good because breast no go pain di mother, or di nipple no go crack, di baby go grow well e go mek di mother dey ok and she go enjoy as e dey go. how pesin fit tek do am? number one, find beta position, sit down well or lie down for bea plac, use pilow support ourself if you need am, help di baby so hin face dey front of your breast dat bele to belle. get baby mouth ready, touch di baby lip with your nipple di baby good open e mouth wide like sey e won yawn, wait until di mouth open well before you bring am to your breast. bring di baby to your breast, no be breast to baby, hold di baby close to your chest mek sure sey di baby head, shoulder and bodi dey straight. no press di baby head, hold e neck small small, di baby mouth go cover di oart of di nipple. den di baby lower lip go fold out den e chin go touch di breast and di nose go dey near di breast watch and lis ten you go dey see di baby jaw dey move as e dey suck. you fit hear soft sound as e dey swallow den if e dey pain or di pikin no fit catch e breathwell, remove di baby small small and mek you try am again.

ways wey pesn fit remove breast mik and keepmam for cool place. pipu dey keep breast milk because, if di mother no fi dey with di baby all di time, to reduce breast pain if milk too full if di baby no dey suck well, or dey sick, to save di milk for future ways to remove di milk from di mother number wan hand pressing, wash your hand well well, use clean soap and water massage di brest, rub di breast small small to help d milk flow, hold di breast well, put your hand like letter c for di dark part, press am gently, squeeze and release until di milk go begin flow, use clean container, collect di milk inside clean bowl or bottle, number two, use breast pump. choose di right pump na two types dey manual or electric, wash di pump part well, position d pump for di nipple, start to press if na manual pump press am small small, if na electric start with low speed. Stop wen d milk stop to flow mek you no over pump am to avoid pain how to store di breast milk for room temperature incase you no get fridge or freezer but if di room cold e go fi last for four hours for fridge, store am for fridge inside clean container, dis milk go fit last for four days if di fridge cold well. for freezer, if yu put di milk for insde contyainer wey e dey tight, dis milk go fit last for six months.